Kuzvibhedhlera ukaendeyo weide kurapwa wobhuire nesi kana dhokotera zvaunozwa woona kurapwa unorapwawo ngemapirizi, kubatrwe majekiseni dhokota unotanga akuningira kuone kuti ndenda yako yakadii zvinodetsera kuti irapike zvekanaka.

Madhokotera nemanesi anohamba echirapa antu anorwara kwahambe chirwere chakafanana nechekorera marariya, anopfeke zvinoshongedzeke mwiri dzawo kuti asabatirawo ndenda kweanenge aenda apetuke akagwinya asingarwari.

Mantenda anohamba mukati mwenyika mukati mwentaraunda dzakatikomberedza dzimweni dzinopinde mune umweni muntu ngembepo, dzimweni dzinopinda ngekuchingamidzana, zvintenda zvimweni zvinopinde ngekutochingamidzana kwemene saka antu anokurudzirwa kugara akazvishongedza kuti asabatire ntenda dzine amweni.

Mumakanyi, muzvibhedhlera mumakiriniki munenguwa yekuti munomboita mantenda anodai kuita muneumweni ngekuda kwemhepo kuhamba ngemhepo echipinde mune umweni. Saka madhogodheya nemanesi anokuridzirwa kuti peanorape muntu uya ngazvifukidza, opfeke magurovhosi, kufukidza nemuhope kuti asapindwa ngehuntenda hune murwere.

Madhokoteya nana mbuya utsanana paanohamba muntaraunda ebhuyira vantu ngezvindenta zvinenge zvahamba zvakadai nana korera nemarariya anoteedzwa kuhamba akazvivhara akazvishongedza muviridzavo kuti asabatirawo denda hunonga huina vantu muntaraunda.

Antu anodzidziswe utsanana kuti ukapedze kubva kutoireti, ukapedza kuita zveunoita unofanire kugeze nyara dzirambe dzakachena paunorya kuti usabatwa nezvintenda zvakasiyana-siyana zvinokonzerwa ngezvipuka zvinorye maoko.

Vana mai vano kurudzirwe kuenda ne hwana hwawo ku zvibhedhlera ko dzivirirwe zvi ndenda zvino uraya hwana hudodori zvakadai nge mbeta makumbo zvigwadara ku kotsora zvaka nyanyisa saka ana anokurudzirwa kuti adzivirirwe akacha tsonga.

Ana mbuya nyamukuta anodetsera ana muzvibhehlera nemadhokotera achirapa ana kudziirira ntenda. Amweni anodonhedzerwa, amweni anobaiwa majekiseni kuitire kudzivirire zvitenda kuana adodori achangobarwa.

Muntaraunda mukahambe zvirwere madhokotera anohamba muntaraunda echiningira nekurape antu nekuongorora utachiwana hunenge hwahamba kuti umwe naumwe muntu unenge wabatwa nekurape antenda.

Amweni mandenda anohamba muntaraunda anonga echienda koningirwa muzvikora ndiana dhokodheya echiningira kuzwa kuti ana arimwo arwari aazi kubatwa ndizvo asizi kubairwa aya, asizi kuongororwa anonga eichihamba einingirwa madhokoteya.

Antu anohamba mundaraunda nguwa dziyani dzemdunga dzinoruma antu dziya anohamba eisapura mumbatso antu asabatwa nemararira nekubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana antu anokurudzirwa kuti asabatwa nezvirwere.

Muntu ukarwara maningi unokirudzirwa kuenda kuchipatara, kuchibhehlera kune zvekurapa zvakakwana, uchirapwa nemitombo dzese, nemichini dzekuona kuti muntu wapari kut ukasike kupora zvakanaka.

Antu mweipinda munyika kana munzvimbo, mundau inezvirwere zvakafanana nekhorera, zvirwere zvinopinda ngemumiro mwemuntu ukafemba, vantu vanotenderwe kukhavhe miro dzavo nemuromo. Kuti usabatire urwere huri kwona ikweyo kwounonga waenda.

Kune zvirwere zvehwana hudoko kuzvipatara kunode kuti hwana hubairwe kana kudonhedzerwa kudziirire hutenda hunobate ana adodori .Ana anofane kuenda kuzvibhedhleya kundodonhedzerwa kana kubairwa.

Mwana mudoodori weibarwa unodiwe kuti ubairwe majikiseni mwana weshe unobarwa unezvinhenda zvemunyama zvakwe zvitandatu zvitandatu zvinode kudzivirirwa mwana uchiri mudoko.

Makore mazhinji mukati mwenyika, mwezvikora, mukati mwentaraunda. Kune madhokotera anohambire zvikora echibaire majekiseni akafanana ngeeutachiwana hweana. Ana adoodori, antu akuru echibairwe majekiseni kuti asabatirwa ngehutenda. Kana utenda hwahambe ntaraunda anhu anobairwe majekiseni.

Nguva dzeshe antu anofundu anofana kuita utsanana ukabve kuchibhuzu muntu ngageze nyara. Kusinde mekuchimbuzu kwedu ngakugare chigubhu kana mugomo unochengeta mvura. Unogwarire mvura yekushambe nyara kuti tigare takachengetedze utsanana.

Kana munharaunda mukaite zvirwere zvakafana ngekorera zvakafanana ngemarariya eya eutano anotumire antu madhokotera anohamba ndau ngendau echirapa antu ,echirapa antu munharaunda.

Madhokotera anobhandiche antu akakuvara ungava wakakuvara murenje kana kukware muboko unobhandichwa kuitira kuti usaendwa nemajemusi usaenda nezviro zvinoita kuti ronda risapora.

Antu tinofundiswa nekukurudzirwe kumwe mvura yakachena, yakagadzirwa mune zvinocherwa zvakati hwe-e. Zvakatodzana ngemupombi, mugodhi wekuite ekugwehla uyani, nemugodhi wepashi kuti uve wakashongedzeka nekuvharwa kuti antu asarwara.

Antu anofane kuti akabve kuchimbuzi zviya kana oobve kuchilavha ageze nyara apedza ozore mafuta acho kuti vasabatire zvintenda vasabatire zvinorumaruma zvinokonzere untenda mukati mwenyara unofane kugara antu akashambidzika.

Muntu weshe unokurudzirwe kumwe mvura inobve mwakashambidzika muzvibhorani mupombi unyambori mugodhi wekutsa uyani antu anofane kuvhara votsvage chekuvhara chimbonyo chekuti zviro zvisapindemwo.

Antu asharukwa anoona ngezveundenda ngezvezvibhehlera anomboite muhlangano osangane neano nemadhokodhera nemanesi eibhuyirana echifundisana kubate zvakanaka ndenda kuite zvakanaka muzvibhehlera zvinoite kuti antu oende korapa antu arape zvakanaka.

Njira dzemvura yakachena mvura inobuda mupombi imvura yakachena yekuti ana eimwa ungaa anani echimwa abatwi ngezvintenta dzinotidetsera kuti tigare tisina zvirwere zvakawanda ngenyaya yekumwa mvura yakanaka.

Manesi madhokodheya neantu emutemo anotoendawo kundofundisana kana kuhamba mundau dzechikora eifundisa antu nenyaya yeutsanana nenyaya yeurwere unonga weihamba kuti vantu vaone kuchengetedzeka paundenda unenge weidaro.

Antu vanokurudzirwa kunwe mvura dzakashambidzika ,mvura dzakachena ,mvura dzemumupompi, mvura dzekuzvibhorani dzekugwedla dziya, dzinoite kuti antu vasabatwe nemantenda akawanda dzaka shongedzeka padziri dzakangwaririka.

Antu ehurumende anohambe ntaraunda achiningira ntaraunda dzisina pekucherere mvura yakanaka yakachena . Voaanasirire mupombi wekuti vaone kuchere mvura apapo inomwika yakachena yakashambidzika isingaunzi zvirwere .

Madhokoteya kuzvibhedhlera anoningire ana ana mai anofane kubate ahwana hudodori hweiningirwa heriongororwa pahunorwara hwakabatwa ndimayakhona aripo kuti husatka zvinodetsere kuti udhokodhera zvimuitire nyore kudetsere hwana mai akhona aripo.

Kuzvibhedhlera kune zvakasiyana siyana zvinongwarirwa muzvibhedhlera zvakadai ngema girovhu ekupfeka munyara kana zvipepa zvemunyara zvekuti kana muchishandisa murwere mwopfeka kuti musabatira utachiwana. Mune zvakasiyana siyana zvinongwarirwa muzvibhedhlera zvinodetsera vanorapa neanorapwamwo.

Vakuru vezvibhehlera , vakuru vanoona ngezveutano vakaona kuti kune zvirwere zviri kufamba, vanoite mushongano wekubhuyira vantu kuti vaite upenyu hwakanaka kuti vateedzere zvinodiwa pakurwisa zvitenda.

Kudhaya antu aindobatire muntaraunda kwaanambuya nyamukuta anobarisa ana. Hino hakwakazouye zvibhedhlera zvinezvi nemadhokotera, antu obarire kuzvibhedhlera .Zvakanakire kuti mwana unobarwe zvakanaka weiongororwa, ngeantu akafunda.

Muntu ukabve kuchimbuzi, unofane kugeze nyara ,kuitire utano hwako. Munhu weshe unofane kugeze nyara dzakwe ,kuitire utano ,kuti munhu woorya, maoko ake akachena.

Kuzvibhehlera kunana dhokotera kunotendedzwa mwana umwe ngaumwe unorwara umwe naumwe unorwara kuti aende kudetserwa arapwe urwere upere.

Ndau imwe naimwe ine pakawanda pekucherere mvura yekumwa. Kune zvibhorani, kune mugodhi dzekumwise zvitini, kune mapombi nemapombi ekucherere mvura.

Antu anoita ngezveutano antu anowa madhokotera anodetsera antu manesi anopa antu mutombo anodetsere ndaraunda nenyika dzeshe dzinodai kusazwe zvakanaka.

Kugare pazuwa azvitenderwi. Zvinoite kuti muntu arwaradziwe musoro nemadziso aaoni zvakanaka, ngenyaya yezuwa rinenge rakawanda maningi. Zuwa arifani kuwanda mumwiri mwemuntu Mwiri unoremba.

Madhokodhera nana mbuya utsanana vanohamba ntau nentau vechibatsira antu , vachiabhuyira ngenyaya youtenda hunenge huriyo nokuti vantu vachengetedze hutsanana ngekurapa vantu vanenge veirwara.

Zvirwere zvepfungwa zvirwere zvakashata Ndenda yegonxo indenda yakashata kunyanya kunana adodori antu akuru inoda kuti antu adetsereke.

Zvibhhlera mundaraunda zvinoiswa zvikwangwangwari zvekuti muntu hweihamba uine kti uko kunechebhehlera .Munhu ukaone kuti kunechibhehlera kunyangwe wakakuvara zviyane kana kuite tsaona ,unokasira kuona panechibhehlera udetsereke.

Madhokotera anokurudzirwe kudetsere mwana unorwara mai akwe aripo echimuaraidza eireketa naye, echisheka naye. Zvinoite nyore kuti mwana haachemi nekuchukuchika kutiza pana dhokuta ngokuti amweni ana ahadakariri muntu weasingazii. Saka zvinodetsera zvona izvozvo.

Kuzvibhedhlera kuno mvura yokuti andenda akauya achirwara muntu andorwara, agumapo anopuwa mvura yakachena panotsvairwa pano utsanana, zvibhedhelera zveshe, makiriniki eshe ane ndau dzakachena dzokumwira mvura.

Muzvibhedhlera, muzvikiliniki mune mune zvitoro nematebhura panongwaririrwe mutombo, mune makamuri akasiyana-siyana anochengeterwa zviro kuitire kuti madhokotera nemanesi, zviro zvisati warara vaone kuoneka kudetsereka mukati mechi vachirapa vantu.

Zvikiriniki nemabhehlera indawu inokombidze kuti ngaive ,inofanirwaa kugara yakatochena, inofanira kugara yakatotsvairwa chimwe ngachimwe chiri muurongwa yazvo, kuitira kufundisa anobva kanyi anw unhenda ayani kuitira kuti abiirwe kutikanyiyo asabatwa ngeunhenda agare akashambika.

Kuzvibhedhlera madhokodheya anorapa hwana hudodori vachihubaira nekuda kuzvirwira zvinoda kuhamba kundaraunda zvakadai membeta makumbo Zvakadai dai zvinorwarisa vana vadodori vamweni vanoda kuzodzerwa kuzvibhedhlera.

Pa chibhedhlera indau yaka shongedzeka yaka akwe zvakanaka ine utsanana ino ningirika kuti kunyangwe adhenda aka uyepo anobvepo afunde zvakawanda echi fundiswe kuti kumbatso kwavoyo kugare kuine utsanana.

Kumazvikiriniki kunotesitwa antu kuningirwa antu utano hwemukati mwengazi. Ngazi yako inohambe zvakadini, zvinoitawo kuti dhokodheya awone kukasike kurape munhu ngeutenda hwaanenge anahwo.

Muzvibhedhlera, muzvipatara mune mishini dzakasiyana siyana dzino ongorora ndenda dze antu anouya echirwara ano ongororwa muwiri wavo kuti unozwei einingirwa mumishini zvinodetsere kuti dhokodhera aone kuti muntu unozwei akasire kudetsereka.

Kuzvibhehlera kune vatenda vanogara muzvibhehlera. Muzvibhehlera munoitwa zvakasiyana siyana, kurape vatenda vamweni vachiraremwo mune mubhedha vanotoatemwo kuti vasaneseka vari kumhatso kana vari kumhatso vabatire ntenda inenge ine muntu uri kurwara.

Kuzvibhedhlera kunorapwa antu anorwara ,varwara unoendeswa kuzvibhedhlera vosvika vorapwa kona ikweyo kozi ngaauye kuchikiriniki kugume kuchikiriniki vorapiwa , unozwe musoro here unozwe chii zvinodetsera antu kuti akasire kupora , haiwa kuende kuna godobori .

Zvibhedhlera zvinotidetsera kurapwa munharaunda tarwara zvinotidetsera kuti kana mundaraunda zviya antu eirwara vane mandenda akasiyana siyana anopona amweni eiite ekugarireyo echiningirwa ndiana dhokodheya.

Ana mai ane hwana hudodori anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera kundorapisa hwama ungamukhuhlane, anga matenda ehwana anobata hwama hudodori anoningirirwa kubairwa majekiseni, kudontedzerwa.

Madhokodhera nemanesi anorapa anotofundiswa kuti, mwoyo unorapwa wakazwai muntu unoisirwe zvakati. Muntu une mimba une nhenda yakati unorapwa wakadai. Anoto fundiswa kuitira mangwani orapa asazo shaisha antu.

Zvikora zveku fundo utsanana ne kurapa antu ano rwara anhu anoto fundiswa kuti mutombo wakati unozo rapa udhenda muntu aungo yambi ekuenda ku kiriniki woguma woto rapa muntu unotobva ngeku zvikora kwachona kuti uone kudetsera antu aone kupona.

Kuchibhedhlera madhogodheya akarape muntu akapora vanodakara veimurudza nyara mudenga kupemberere ndaramo yemuntu wavanenge adetsera kubva muhunhenda hukuru. Vanodakara vochaisa, vanenge vasangana nematambudziko akawanda.

Madhokodhera nemanesi asati atanga kusha kudetsera vantu anofundiswa ngezvidhori zvakatodzana nemuntu kuti unodayi muntu ukarwadziwa, muntu ukadai unodai kuitire kutire kuti oozoone oozopinde muzvibhedhlera kudetsera vantu anonga onoziya, anonga ooziya ngekufundiswa kwaanonga a..

Ana dhokotera muzvipatara angopi munhu mutombo, anotanga aona aongorora mutombo unoita kuti unoita ere kurape ndiwo muntu kuitira kuti utano hwemuntu huone kudzokera pandau.

Kufundire utsanana kwakakosha mundaramo mwedu kuti umwe ngaumwe unogara akaziya utsanana hutano hwemwiri wake nekuti vantu vasabatire zvirwere maningi vogare zvakanaka mundaraunda antu aineutano.

Akuru anoona ngezvemuzvipatara nemuzvibhedhleya anotohambawo echifundisana neamweni awo kuti amweni awo ahambe echifundisa antu ngepamusana pemandenda anenge echihamba mukati mwentaraunda vechidetserana nevantu kuti awane kubatsirana kuti asarwara.

Nhenda munyika zviya inotanga yaoneswa antu akuru vemuzvibhedhlera apedza obhuirawo antu emunyika kana emundaraunda kuti kuri kuhamba nhenda kana ndefa nokudzirirwa kuti asazochibata chidenda chiya.

Mumiganga mukahamba ndenda madhokodheya nemanesi nezvikiriki anohamba eibhuira antu kuti mazuva ano kune xhindenda chakati chinoitaya chinorwarisa kusvika muchibhohlera Saka antu ngatingwarire peshe peshe patinenge tiri.

Mazuwano kwaane zvintenta zvakawanda zvemungazi zvakadai ngezveshuka zvinorapwa ngemitombo dzakasiyana siyana muntu unozwi ngaasarye shuka yakawanda kuti asabatwe ngechirwere cheshukera.

Kukaite nthenda inonge yahamba yakadai ngemarariya, korera. Anambuya utsanana neanthu eutano anomba eibhuyira anthu muntharaunda kuti anthu agare akangwarira, agare akashambidzika asabatwa ngeunthenda hwakadaro.

Antu eutano antu anoona ngezvezvibhedhlera anofundisa antu ngenyaya yeuntenda hwakadai ngeshuramatongo hwakadai ngewekurwara zvakasiyana siyana vachinyora kunyangwe mumapepa kuti umwe ngaumwe ufunde uziye mantenda ariyo muntaraunda.

Muntu ukaende kuchibhedhlera weide kuningirwa kuti une chirwere chokukosora here chepamwoyo unopuwe chibhodhlera chaunopuwa kuti uone kukotsoreremwo woone kukotsora, wakotsora kudaro zvozoende koningirwa.

Kukamboite zvirwere zviya zvakafanana nekorona kovhidhi naitini. Antu aibairwa kuchengetedze utano hwako muntu kuti usazobatwa pounogume pane muntu unazvo. Kana kuti ukahambavo pane antu ane utachivana hwakadaro usabatwa ndiho.

Kana muntu uka rwara unofanhe kuenda kuna dhokotera ko batsirwa korapwa ku chengetedze hutano hwako muntu kunana dhokotera muntu arwara ngaa asagare ku mbatso nga ende koone dhokotera.

Muzvikiriniki nemuzvibhedhlera mune mapepa akaningirwa mudenga anofundisa anthu. Neanonga auya koorapwa ayani anongo einingira eifundiswa maererano nezvinthenda zvinenge zveihamba muntharaunda, zvinthenda zvinenge zviriyo. Tinofundiswawo kuti wechibvapo unenge watofunda zvakawanda kubuda ngezvipepa zvinenge zvakanamirwa.

Muzvibhedhlera mutori nemovha dzinotwara arwere unongoite tsaona uyani movha inoende komutora yomuunza kuzvibhedhlera ngokukasira ngokuti amweni anonga asingakoni kuhamba saka akaonekwa ngemovha zviya inofonerwa youya komutora muntu okasira kuone rudetsero.

Munjira mwatinohamba umwu tinotosangana nezvikwangwari zvinotikombidze kuti kwatiri kuenda iyo kwanechibhedhlera, kwatiri kuenda iyo pamberi apo pane chikiriniki. Zvinobetsera antu anorwara anenhenda anenge asangana netsaona kuti aziye kuti pakadai ndopane chindani.

Kuzvibhedhlera kune midziyo dzakasiyana siyana dzinogadzira kudetsera anhu ndenda kunyangwe wakaguka murenje ungaguka maoko vanodetserwa vachiisirwa mabhandichi munyara kuti aone kuhamba zvakanaka.

Petinohamba mupato tinotoona zvikwangwari zvinotikombidza kuti apo pane chibhehlera apo pane chiini. Zvinotidetsera antu anorwara kuti hayi onini antu ayende koona kuchibhehlera ukarwara uri minjira wotorumba wakadayi kodetserwa.

Chibhedhleya indau inotenderwa kuti ive ndau ine utsanana, ndau yakachena yakashongedzeka isina matsvina kuitire kuti antu anouye korapwa akasire kupona ngekuti panenge pakachena echione chibhedhleya chakanaka.

Mu zvibhedhlera mune ana dhokotera ano rape anhu aka siyana siyana hwana hu dodori hucheche hucha ngobve kubarwa ana mai akuru acha ngobvawo kubara ano kone ku detsereka kuti kunyangwe kuti ane marwadzo akasire kupora.

zvibhedhlera munharaunda zvakanaka kutizvinorape antu, muntu unorwara uya wekuti kumphatso aucharapiki, unotorwa wondogare kuchibhedhleya wechionekwa ngemadhokodheya kuti akasire kupora, akasire kuzwe zvakanaka.

Muzvibhedhlera manesi anorapa anozwi ngaavhare miromo, kuito kuti asabatwa neutenda hunonga hune antu anenga arimwo, asaakotsorera kubatwa ngezvitenda, agare akagwinyaa zvinoitirwo kuti aone kurapa anhu anorwara.

Muntu akarwara unoende kuchipatara kuchibhedhlera ngekuti ndokunooneka zveshe. Mitombo yekurapa maphirizi, majikiseni zveshe zvinovanike kuchipatara muntu akarwara unoende kuchipatara.

Ngatidetserane kuaka zvibhedhlera, zvibhedhlera zvinoitwa kuti anhu aone kurapwa hutano hweantu hugare hwakanaka. Muntu ukarwara uone kubatikirwa nguwa iripo uchakagwinya.

Muntu ukarwara unoende kuchibhedhlera woguma dhokodheya vokuningira kuti dambudziko rako rinode mapirizi ere kana jikiseni, dhokodheya vobaire muntu.

Antu mundarawunda tinoziye kuti tagume pachibhedhlera , yaa pachipatara panorapirwa antu, ngekuwone chikwangari chinenge chakayemeswa munjira kuti pano apa tagume panorapirwa antu kana uyirwara zviyane.

Kudhaya antu aiti akarwara zviyani ,amweni aisundwa mubhara oendeswe kuzvibhehlera ogumeyo ashatirwa. Hino mazuva ano kwanemotokari dzinoite kuti zviite nyore dzezvibhehlera dzinouye kotora antu kumbatso kuaendese kuzvibhehlera.

Kuzvibhedhlera kunongwarirwe arwere anorwara kwemene, amweni ane urwere hwekuti kumhatso ahuchaiti, aneurwere hunoti hunoende Kuna kunongwarirwe kuchibhehlera kuti muntu akasire kupona.

Zvibhedhlera indau dzinorapirwa antu ane matenda. Dzinotibetsera kuti antu emuntaraunda arwara anenge achindorapwe kuzvibhedhlera zvakakura zvidodori. Antu achibetsereka pahutenda hwavo.

Antu akaguma kuchibhedhlera anoema mumutsara eidaidzwa umwe ngaumwe unopinda kuti munhu uone kudetsereka unorwara uri mumutsara weibhuya urwere hwakwe hwaainahwo.

Kuzvibhedhlera kune ndau ino ngwarirwe mitombo ino rapwa ndiyo anhu ukapedzwa kurapa unonzi enda kokumbira mutombo kwakati kufamasi unotsvakirwa mitombo wosvika wobhuya nechipepa chako ndauya kutora mutombo wakati wotorapwa .

Panounzwe murwere kuchibhedhlera madokuta anoungana echiningira chibaire ,echibetserana kurape mutenda. Kana veifanirwa kuchekwa unochekwa achibetserwa ngeamweni umwe naumwe akabate pakwe echigadziravo nhenda

Kune zvitoro zvinotengeswe mishonga mitombo yekurapa vantu woguma umwomwo wobhuya kune muntu unotengesa mishonga yakhona iyoyo kuti ndinozwe chirwere chakati ndinozwe mukhuhlani unode mutombo wakati mutengesi wemwo ndiye unozokubhuyira kuti tora mutombo uyu wobhadhara wopuwa.

Mundu ukarwara ngenhenda yemukati mwendani, mumatumbu kana kuti ukaite nhenda yemwoyo unotochekwa ngemadhokodheya . Vanodetserana kucheke mukati mwendanimwo orapire mukati munhu otosonwa orarama zvakanaka.

Antu anorwara nechintenda chekusafema zvakanaka mapapu awo asingahambi zvakanaka anotonasirirwa mutombo yawo yokuita zvekurapa ngemukati kufurudzirwa mukati mwawo kuti awone kufema zvakanaka mumapapu.

Muntu ukabatwa ngendenda yakakurisa unoendeswe kuzvibhedhlera oguma ondo betserwa kona ikweyo weiatireyo ,madhokodheya nema nesi echimututsire ngazi, kunezvidhumbura zvinogadzirwa zvinoiswa mvura inotutsire ngazi mumwiri mwemuntu kuti ukasire kupora.

Antu ane ndenda yeku fema ane mutombo wa anopuwa weku adetsere kufema vanozvi baira mukati mwe mukanwa mwawo ku vhure bapu rino fema kuti vaone kufema zvakanaka mutombo uno adetsera mu mwoyo mwawo kuti awone kufema zvakanaka.

Kune zvintenda zvesoro zvakawanda zvekurware musoro kutema kwawo kwozotinzvekurware kutozwe ndxondo dzako kutoona kutoti adzichazwi zvakanaka madhokodheya anotoningira otoone kutoti uyu muntu wakutozwe ndxondo dzake.

Muntu ukakuware godo remukati ,unotozvizwa kuti ibvi rangu rineri rakuwara, gokora rangu rineri rakuwara, nekhadza rangu ,unotonzwa ngekurwadza mukati munyama, woende kwadhokotera kuti undoobetserwa ,undoorapwa urwa untenda hwako.

Zvimweni zvinhenda muantu zvinenge zviri mukati mwenyama musingaoneki zvakadai ngekuzwe musoro ,muntu unorware soro rinorwadzire mukati, mumadziso, rinorwadzire mumiro iwewe ndiwe unozobhuyire dhokodheya kana Nesi kuti ndiri kuzwe soro rangu rinorwadzire mukati kana kuti rinorwadzira zvichioneka ndiwe kurwara kwako.

Zvinhenda zvemumwoyo zvinode kurapwa ngemaphirizi nemutombo nekuningirwa ndiana dhokotera kuti chini chinorwadza mumwoyo kuti uone kurapwe zvakanaka. Uone kurapwa zvakanaka wakaningirwa ngema dhokotera.

Muntu ukaende kuchibhedhlera, eirwara unobhuya kuna nesi hurwere kwake hweanenge ainahwo, mbuya odetsere muntu, opiwa mutombo, weide kubairwa, weide kupiwe maphiritsi anobatsira, zvinobetsera kuti ukasire kupora.

Madhokotera anodetsera antu anorwara muzvibhedhlera, echiadetsera eicharape mwiri dzawo , echigare muchibhedhleramwo kuti aoneke kuti ari kuite zvakadini muchibhedhlera . Muntu unokasire kupora uri muzvibhedhlera.

Kune matenda akashata akashata kwemene vantu anobaikuwadzaantu anobate mumwiri mwemuntu kupedze muntu saka madhokotera anoongorora kuti matenda awa aapari kuti arapike paanobata paanobata maningi.

Muzvibhedhlera mune michini yakadai ngeinoongorore makodo evanthu mukati zvinoongorore ngazi yechiona kushanda kwadzo zvinotibatsira mundaramo dzedu nemunyama dzedu.

Michini yemuzvibhedhlera inotibetsera kuti payani patinenge teirwara inoongorore munyama, mumongo, mumagodo kuona kuti tinozwe chiini. Zvichitibatsira kuti tipone zvakanaka tikasire kupona.

Nguva yega-yega muntu unofane kuenda kwadhokotera koningirwe ngazi. Kuti unonekwe kuti hauna zvitachivana ere zvenyika ino. Muntu ugare uri muntu une utano hwakanaka muntu ngaaongororwe ngazi.

Kune michini inorapa nhenda yakadai ngemakodo emukati echionekwa inoite kuningira mukati mwemuntu kuti mwoyo wako wakaeme zvakadini mapapu ako yechibetsera kuti uone kurapika zvakanaka wechionekwe pane dambudziko.

Kuzvibhedhlera kune ndau inogadzikwe mutombo inokuwadza isingatenderwi kuoneka peshe peshe ndau yakashongedzeka nemitombo dzacho dzisingafani kungopuwa muntu weshe weshe kuti wazwe soro dzinonga dzeipuwa antu anorwara urwere untenda hwakakura maningi.

Kuzvibhedhlera kune michini dzinoningira antu dzinopima antu kuti anorema zvakadini kuti uoneke kuti untenda hwako hwakupedza ere mukati umo uone kuti uzorya zviro zvakadini kuti uone kuuyazve kururama saka kunofana kuva kuine michini dzinodaro dzeiningira kuti ntenda dzenyu dzione kurapwa zvakanaka.

Mu zvibhedhlera mune ndau dzino ngwarirwa mutombo dzino rapirwa antu dzinoite kuti antu umwe na umwe unenge echi rwara uno rapirwa mwona imomo maka siyana ne amweni une chirwere cheku nyanyisa kuti uone ku kasira kupora.

Muzvibhedhlera mune ndau dzinenge dzeiningirirwe antu kuti aonekwe zvitenda zvaainazvo, einingira ngemishini yakasiyana siyana inoningira munhu mukati mwemakodoko ake nemumwoyo mwake kuningire kuti panorwadza ngepari.

Muzvibhehlera munendau inogare muchini, inorapirwa antu, munogara nemutombo inogara madhokotera anochengete muchini nemutombo mwona umwomwo.

Muntu ukaende kuchibhedhlera korapwa unosise pamuchini woongororwa, kana dhokuta akakorere kuzviona ngemadziso kuti muntu unou unozwei vanomuisa pamuchini oongorora nekumuningira mukati mwenyama dzake kuti aone kumuraoa zvakanaka.

Madhokodheya amweni anewo chibheke chawo chanohamba nacho chinenge chine zviro zvawo zvanorapa ndizvo zvekuti akahamba akasvika pamuntu anonzi anorwara vane mitombo dzawo dzanohamba nadzo dzinorapa antu pona ipapo apapo.

Muzvibhehlera mune ndau dzinongwaririrwe muchini mitombo inoite kuti antu aone kupora azvingwa rirwi mumwemo munogara antu anorwara zvogarawo mwazvo zvega

Mitombo dzatinoshandisirwa kuzvibhedhlera, azvingoambi okuwonekwa dzamuzvibhedhlera, kune kwadzinonasirirwa kundau kwadzo kuti dzizouye kuzvibhedhlera kunozwi.....

Anthu anorwara nemutombo azvigari mundau imwe, mutombo unogarwo kwawo kwaunongwaririrwa nekwaunogadzirwa augadzirwi muzvibhedhlera kune ndau kweinotsvetwa kwona ikweyo wozouya wanasirwa woiswe muzvibhedhlera. Zvakanaka izvozvo.

Muzvibhehlera mwane njira dzakawanda maningi dzekuongorore mwiri wemuntu kuoneke utenda hwainahwo ngekuite muchini dzakadaro dzinotidetsere kuti antu achaneseki kuti unozwei wakuongororwa zvakakwana.

Munjira dzeutano kune ndau dzinogadzirwe mutombo dzeibvekwe dzakahloyiwa kuti dzinorapa zvakadiini dzeibetsera vantu muzvirwere zvimwe nazvimwe.

Hwana hunosisa kupiwamatombo kudai ngezvindenda zviya zvekuti hunenge hweidhuhva mumvura hobatira ndenda dzemumvura humopiwa mapirisi weipuwa muchikora vandu veurwere vanohamba maningi vaibatsira vana kuti vasabatwa ngezvitenda

Kuzvibhedhlera kune kuno kunana mbuya nyamukuta anobetsere vana, vakadzi vane mimba echiahloya mukati mwendani mwavo kuti mwana vakagara zvakanaka ere. Zvinotoizwavo nemadhokotera echidzimai neechiisa echitobetsera antu anemimba.

Muzvikiriniki munorapwe ana kwakasiya-siyana, kune kunorapiwe hwana hudoodori. Manesi umwe aangaiti mushando weshe. Umweni nesi une mushando wekurapa antu asharukwa, umweni unorape mazino, kozoti mune madhokotherawo anorape hwana hudoodori muzvibhedhlera.

Kuzvibhedhlera kune ndau dzekurapa antu dzakasiyana kunorapirwa antu akuru madhokotera evantu vakuru neehwana hudodori. Anorape hwana hucheche huchangobve kubarwa hunoziye kuti hwana hunobatwa sei zvakanaka hunorapwa sei nenhenda dzehwana.

Kuzvibhehlera kunofundiswa antu musati mwarapwa kunouye dhokotera unouye kofundisa antu neana kuti muone kuchengetedza ana enyu zvakanaka techibhuyirwa nyaya yema ntenda akadai ngezvigwadara zviya zvekuti ana akura asazobatwa ndizvo. Zvinofundisa abereki kuti abate ana avo zvakanaka.

Kubare kuzvibhedhleya kwakanakire kuti unobve mwana wadziirirwa kuzvitenda zvakadaro zvaana adodori kubarire kumhatso kunoti mwana unozobate zvindenda zvakawanda Saka anamai anobarire kuzvibhedhleya zviro zvakakosha mundaramo yaana madzimai

Ana adoko akarwara anoendeswa kwa dhokota kwadhokotera uguma obayiwa anobetserwa neabereki avo kubate mwana kuti usahamba hamba dhokotera aone kumubaya.

Muchini dzekuradzika antu ane untenda dzimweni dzinohamba, dzekupime kuti anoreme zvakadini anorywe zvakanaka ere. Anonga echipimwe pamuchinipo kuti aoneke ndidhokuta arapwe zvakanaka.

Muzvibhehlera mune michini dzakasiyanasiyana dzinoshande mutoo wakasiyanasiyana dzeidetsere madhokodheya nemanesi kuti ashande zvakanaka echiongorora nekuningirire utenda hwearwere eishandise michini dzo zvinoite nyore nawo anenge achiite zvakanaka echirape antu anorwara.

Muchini dzemushonga, muchini dzeku tesita antu. Mazuwa ano kwaane michini dzino tesita antu dzino shande muzvibhedhlera kuti madhokodheya kuona kwavo kuite nyore. Zviro zvaa nyore ngekuda kwekuite zviro kwaite mazuwa ano.

Bhedhle muzvibhedhlera mune muchini yekuningira antenda anozwa madziso padhuze aonekwe mukati mwrmadziso awo kuti chiini chinorwadza aone kurapika chiini chinoiite kuti madziso awo arwadzise anoite kudetsera kuti zviono kukasire kurapika.

Kuzvibhehlera kune muchini unowongorora muntu nyama. Zvekuti unopinzwemo mukati, wapinzwa woningirwa nemuchiniwo, wobhuyirwa ndidhokota kuti mwapinzwa umwu, munozwe chakati chakati chinoningirwa nemuchini. Unombatidetsera muchini wakadaro kuti antu anorapwa nekikasira nentenda inenge ichiwonekwa nekukasira.

Antu anezvirwere zvegotsorwa vanondoningirwa ngemadhokotera, vopiwa zvidhumbura zvekuti pfirirai umu tione mate enyu kuti haana unhenda ere, hwakadai ngeunorye maphapu kana huno kore muntu kuti awone kurapika

Kuzvibhedhlera ukarwara ukauya nentenda yako inokombidze kuti ntenda yako inode kuti uzoxavhuke mwiiri wako, kumbohamba-hamba wechipuwa muchini dzekuti mwiiri wako uone kugare zvakanaka uchigone kuramba uchiushandisa.

Muntu ukarwara ukaenda kuzvibhedhlera unobhiirwa mitombo yaunofanirwa kurapwa ndiyo kuchibhedhlera kunemitombo yekubaira majikiseni kubairwa pamuoko pari paunenge uchirwara ndipo kuti uone kunzwa zvakanaka.

Madhokodheya anoshandisa michini dzekuningira ndidzona muntu chirwere chengazi kuti chakwira sei nekufema kwake anofema zvakakodzera here kungava chirwere chemakumbo vanoningira vachiona michini dzotidetsera maningi.

Muchini dzekutibhehlera dzinotidetsera kurapa antu, dzinotidetsera kuone nhenda yeantu . Unonga uchirwara kuti nhenda Yako inorapika zvakadini zvinoreketa nekukhomba nekunyora unhenda hwemuntu kuti nofana kuita ekuchekwa ere kana kuti kuisirwe mutombo.

Mu zvibhehlera mo nasirwa zvaka siyana siyana muchini dzino detsera ndenda dzinogare mitombo dzinoningira ndenda hundenda hwaunahwo mukati myama mako mumagodo nemumoyo.

Muchini dzemuzvibhedhlera dzinoningira arwere neurwere waanenge ainahwo ndenda yakwe kuti inorapika ere inode kuite yekuchekwa ere. Ntenda dzemukati dzaka todzana nedze moyo, mapapu nezvibindi zvino ningirwa ngemichini.

Muchini unoongorora mumagodo mweantu unovanike muzvibhedhlera zvepadera-dera, nezvikirinikipi unotibetsera kuongorora muntu nyama dzako mukati menyama, eya ngazi yako makodo ako kuti zvinohamba zvakanaka ere. Kuti urapwe nemumwoyo nemapapu nezvibindi.

Zvibhedhlera zvemazuva ano zvane michini. Michini dzekuningira ndidzo arwere eya dzimweni ngedzekubetsere kuti pachikirinikipo pagare zvakanaka. Eya zvakafanana nekuti nearwere maanoata muntorere kuti azwe zvakanaka nekudziya.

Maxuwa ano kwaane michini dzinoningira anhu nekurapa anhu eya dhokuta akaona untenda hwaunenge uinahwo kubudikidza ngemuchini wotorapwe zvakanaka upenyu hwako hwotoende zvakanaka ndaramo yako wotopora.

Kune dzimweniwo michini dzinoningirwa wechiona kuti hayi moyo hwangu urikuhambe zvakadini michini dzinogadzirwa dzemazuvano idzi haa tinodzibonga dzinobetsera antu maningi nekubetsera madhokodheya nekurapa antu mune zvakanaka.

Muchini dzinoongorore anhu anorwara makodo awo dzakagadzirwa zvinezvi unowu dzakutidetsera kuti kunyangwe uine chidhenda chiri chemukati mwemakodo, mwemwoyo ,mapapu zvooneka ngekukasira ngekuda kwemuchini.

Kuzvibhedhlera konasirwa michini dzakasiyana siyana michini dzinodetsera vantu vane ndenda dzakasiyana siyana dzakaita sezvitoro kubhuya kuti nyika iri kuenda mberi anhu mezvibhedhlera akuita zvakanaka.

Muzvibhedhlera mune mamunoera kuti uzoona kurapwa unenge une chindenda chako unozi gare apo pachituru wakaemera dhokodheya kuti auye zvinodetsera kuti antu umwe na umwe uningirwe nemurwere hwakwe.

Kuzvibhedhlera kunenjira dzakasiyana-siyana dzokurapa ndidzo ndenda. Amweni anobaiwa majekiseni, anodonhedzerwe mukanwa kupuwe mutombo wekuite wekudondedzera. Amweni anopuwa maphilizi. Dzeshe idzi injira dzekurapa ndidzo antu anorwara ngemitombo dzakasiyana-siyana.

Muzvibhehlera mune zvituru, mibhedhu nezvigaro zvinoiswa vanhenda kuti vauya woona kuhlowiwa weiningirwa wakagara kana kuate pona apapo zvichienderana neurwere hweuinahwo, zvinodetsera atenda.

Kuzvibhedhlera kune mishini nemachubhu anoshandiswe kurape arwere ane undenda wakasiyana siyana umwe naumwe unoshandisirwe chasnofanire kushandisirwa zvichibetsera atenda.

Muzvibhehlera munoshandiswe zvakasiyana -siyana zvinorapwa ndizvo antu. Kufanana nekuti pane zvigero zvekusona, pane zvigero zvekubvisa kana ukabaiwa bhodhlera kana ngechipikiri zviriyo zvinonga zveidusa zvakasiyana-siyana kuti muntu upone.

Muzvibhedhlera munoshandiswa zvakawanda-wanda zvakasiyana-siyana, zvakadai ngezvigero zvekubata ndizo arwere. Magurovhosi ekepfeke nyara madhokotera echirapa anhenda nezvakasiyana-siyana, zvinobetsere kuti vantenda vaone kurapwwa zvakanaka usinga batiri zvirwere.

Antu ane nhenha dzemurenje akaenda kuchibhedhlera anobhuirwa ndidhokotera kiti murenje wako wakaguka, wawa ere oisirwa michini dzinogadzira murenje kuti usarema.

Kuzvibhedhlera kunemichini dzakasiyana siyana dzinodai ngekuongorore ,dzimweni dzinoongorore munzeve, dzimweni dzinoongorore mumakodo, dzimweni dzinoongorore mundani dzino zvinoita kuti vanhu vaonekwe ndenda dzavo dzaanonorwara zvinobetsera mumiriri memunhu kuonekwe tisingaoni nemaziso edu.

Muzvibhedhlera mwaane michini, dzinoti betsera kurapa nekuona udhenda hwemundu hwetisingaoni ngemadziso edu isusu wetinoonekwa ngemuchini kuongororwa makodo mukati mwenyama kuti ngazi yakaema yakadini inotibetsera kuti tirapwe nekukasira tionekwe mutombo.

Zviro zvindoshandiswa kurapa antu ungawa unoda kuduswa zino unoda kugadzirwe murenjee unoga waguka muzvibhedhlera mune zviro zvinoshandiswa, zvinoshandiswa muntu kana warwara kuti unode kusonwa unode kuchekwa ere

Kuzvibhedhlera kunemichini dzakasiyana siyana dzinodetsera ane ndenta dzakasiyana ndenta dzemurenje zvinodetsere kuti zvindenta zvavo zvikasire kupora zvindenta zvavo zvisangarare kuende mberi.

Muzvibhehlera munoshandiswe zvigero zvinocheka antu anonga echirapwa unonga wakakuwara murenje, unonga wakakuwara mundani, anamai anobariswa aya anochekwe ndani anoshandisirwe zvigero zvemuzvibhehlera zvinoita kuti akone kurapwe zvakanaka.

Muzvibhedhlerwa moshandise zviro zvakasiyana muchini dzakasiyana _siyana dzekuzwa utano hwemuntu zvinodetsera madhokotera kuti vaone kuti vorapa sei voita murapirei mwiri hwemuntu uye utenda hwakwe kuti hunenge hwakaema hwakadini .

Michini dzekuzvibhedhlera dzinorapa antu dzichiona antu anorwara kuti muntu unozwa ngei dzechiu ningire kuti hama dzawo dzinochaye zvakadini zvinobetsere manhu antu ane untenda kuti akasire kupora nekuonekwe paanorwara ngemichini.

Zviro zvesirivheri zvinongwaririrwe mitombo kuzvibhedhlera kuitire kuti zvisatore utachiwana ngokuti antu arurame, apore zvakanaka, zvinokurudzirwa kuti muise mitombo muzviro zvisingapindi ngura.

Muzvibhedhlera mune munongwaririrwe mutombo, munongwaririre mapepa anoisirwe mazita neanthu anenga eirapwa nezvevanorwara ndizvo.

Muzvibhedhlera mune muchini inoningire kuchaya kwehana yemuntu unonga weirapwa uri muchibhedhlera, kuti vaone kuti utano hwako hwakaema hwakadini, hana yako inochaya zvakadini.

Pakusonwa kwemunthu muzvibhedhlera panoshandiswe zvigero, zvisvo zvine muhlobo unoita kuti usape anthu utachiwana. Kuita kuti anthu arapwe mune zvakanaka.

Tikagume kuchibhedhlera, dhokotera vakati vanode kukubhaire jekiseni ,vanechibhotoro chanotora chinogare mitombo, votore jekiseni rokweya mutombo uya kubve muchibhotoro chiya kuti vawone kukubhayira upone.

Muchini dze mazino dzino tidetsera kurapa mazino edu kuti anake asaite zvitenda mukati zvino uraya mazino kana kuguka kwe mazino edu.

Kudhaya vantu vaiti vakabare mwana usizi kuguma zviya waitorashwa zvinopano pane mushini dzekuti mwana akabarwa asina kuguma une poonoiswa muzvibhedhlera zvinotidetsere kuti ana edu ararame akawanda ngemuchini dzinedzi.

Madhokotera anoshandisa magirazi ekuona urwere wemuntu utenda unenge uri mumadziso wanenge asinganasi kuona zvichienderana nezviro zvinohamba munyama zvinokuwadza nyama anozviona nemagirazi anozviona zviro zviri pasinde.

Tine muchini dzekugadzire dzekuona dzekuone hurwere hwemuntu majemusi ari munyama mwemuntu. nemajemusi ari mumaoko mwemuntu.

Kuzvibhedhlera kunoshandiswe majikiseni ekubaira antu ane mukuhlani anorwara ane zvimweni zvitenda zvisingatendi mapirizi zvinobairwe majikiseni.

Zvirwere zvimwe nga zvimwe zvine mu rapirwe wezvinoita zvimweni zvino bairwa nge majekiseni zvimweni zvino iswe munze kuzwe kuti unozwe zvakanaka ere nekuvharire nzee dzako kuti dzisa pindwa nge mhepo.

Muzvibhehlera munoshandiswa zviro zvekuti muntu ukawa panofana kusonwa kuti zvinhu zviite nyore, majekiseni, munoshandiswa zviro zvakawanda zvinodetsera varwere.

Zviro zvakaita semaziantu anobeza munharaunda antu anobeza anoshandiswe magirazi kuite kuti madziso awo asapindwa ngebukuta ngemapuwe, ngeantu anoaaka anoshandiswe magirazi mumadziso mwawo kuvhare bukuta nezvinokuwadze madziso.

Mitombo yechizvinezvi yakugadzirwa kurapa antu yaakugadzirwa kusanganisira mapirizi anotutsire ngazi, maphirizi nemushonga wekumwa

Mutombo dzemazuwano dzakafanana nemaphirizi nemutombo dzekumwa dzinorapa antu zvindenda zvakasiyana siyana dzinotidetsera muundenda hwedu kuti tikasire kupora nekuzwe zvakanaka dzinotingwarira.

Mitombo dzemazuwa ano dzakagadzirwa ngenjira yakasiyana siyana. Inorapa zvakasiyana siyana. Zvakatodzana nezvigubhu, wokumwa unoiswa muzvibhondleya eya neumweni wemapirizi. Pane umweni wokuzora, kwakutidetsera mune zvinhenda zvakasiyana siyana.

Mazuwa ano kwane mutombo unodetsere anorwara asisisina ngazi yakawanda otutsirwa ngazi yawo kutoitutsira mumwiri mwawo zvinotodetsera kuti muntenda unokasira kupora.

Kuvhara muromo kunokurudzirwa nekudiwazve kana muntu ukapinde muneumeni muntu unorwara kuite kuti usabata chirwere cheumweni muntu kana wapinde kuna dhokodhera zviya woti ndimbone murwere wangu woguma unokurudzirwe kuvhare muromo nanesi

Zvinezvi unou kwaane mitombo dzinogadzirwa ngemadhokodheya dzakadai ngedzekumwa, dzekuzora kunyangwe dzekukorobha ndidzo. Mitombo dzinoshandiswa ngekuti dzinenge dzechiuraya zvipuka zvinenge zvichiurauya.

Mazuwano kwane mitombo dzogadzirwe zvakasiyana siyana dzinorapa. Dzimweni dzakaite mvura dzinomwiwa , dzimweni dzakaite mapilizi anomwiwa eya asi anenge akaite mapilizi zvinotidetsere kuti anthu akasire kupora.

Muzvibhedhlera mwakushandiswe mitombo yazvinezvi inorape arwere ngekukasira yakaongororwa ngemadhokodheya ikaningirwa zvakasiyana nezvekuzvin'anga zvekuti unongopuwe mutombo wekuzi imwa usingaziyi kuti wakadini uyu wakaongoroorwa wakanasirwe mune zvakanaka unodetsere kurapa arwere.

Zvinezvi unowu vantu voshandisa mitombo yemazuva ano nekuda kwekunasirwa kwedzoizwa dzakawanda mapirizi, mutombo wekumwa newekudzora zvichienderana nenhenda yaunonga uionawo.

Zvinezvi kwaane mutombo dzemazvinezvi unowu dzinorapa antu zvakasiyana siyana mapirizi ekumwa zvasiyana nemutombo dzemushango dzekuti unopuwe mashakani acho wozwi ise bandicha kana chiini imwa kwaane mapirizi anorape zvakanaka.

Mitombo yemazuwa ano yawanda ,yotidetsera mazuwaano .Unorwara yokasire kurapa. Yaamu yakagadzirwe mune yonini hwakanaka ,hwakadai ngekuti maphirizi kumwa, yakagadzirwa muzvikwata zvakanaka.

Ngekuti antu akahamba mushango kudhaya einasire mutombo dzekudhaya. Kwanemutombo dzemazuwa ano dzanaksirwe zvakanaka asisiri mashakani kana midzi. Takushandise mapirizi ,takushandisa mutombo dzinoite kuti tikasire kurapwa.

Mazuva ano kwaanemitombo inorapa yakaite inga mafuta ekudzore mwiiri. Inonasire ganda redu kuti rinase kutsvenenzvera rakanaka takariningira. Mafuta akauya ezvinezvi, anonasire ganda.

Mazuva ano aya kwava nemitombo dzakasiyana siyana dzinodetsere ana, dzinokombidza kuti uyu mutombo unorapa vantu vezera remwarana rakadai, mwerana yakakura kudai ane ana anotangira pamakore akadai zveikwidza zvinodetsera kuti umwe noumwe urapwe nemuindire wemakore akwe agokasire kupora.

Ku zvibhedhlera kune muchini dzino tutsire ngazi mu mwiri mwe muntu kana muntu uka enda wei rwara usina ngazi uno tutsirwa wo isirwa kuti uwone kupona kono tutsirwe rimweni ngazi.

Mapirizi kurapa kwazvinezvi unowu, andikopi kwekudhaya kwatayira pwa kudhaya, ngemitombo dzemushango, mimbiti dzayindokayiwa ana mbuya ochwanya chwanywa, wozi unozwa mundani ere, kwakazouya mapirizi anotirapa ngekukasira ari nyore kushandisa kuambe ekumwa.

Kuzvibhedhlera kune mitombo yakasiyana-siyana yemapiritsi, yekubayira, yekubayira jekiseni, muntu kuti upore, zvinodetsere muntu muhunhenda hwakwe kuti unenge arwara, umwe naumwe unopiwa mitombo inoenderana nehurwere hwaainahwo, hutenda hwunenge hwuri munyama makwe.

Tinobonga njira dzezvinoizvi dzinotidetsere kurapa zvindenda zvakasiyana siyana mumuiri mwedu zvakadai ,nekushandise mapirisi akanasirwa. Ezvino izvi hakuchashandiswe mitombo yakatodzana neyemushango yemumbiti, taaku shandise mapirisi anokasire kuporesa.

Mutombo yaana yemukhuhlani inonaka inoku ba detsere ana kuti akase kupora ana ngemazera awo Umwe naumwe unenge waknyorwa kuti ngewezera rakadai remwena unotamanda ere kana mwana wohamba zvinodetsere kuti ana apone adakarire mutombo.

Maphirizi anotirapa kurwara kwatineyita zvindenda zvemazuwano zvinodayi kukonzerwa nowutachiwana wakasiyana siyana. Saka kwakazouye maphiritsi emazuwana anorapa antu. Ukamwa phirizi rako watopora.

Maphirizi anoshande zvakasiyana-siyana mutombo wezvinezvi unowu wakagadzirwa muzvibhehlera kurapa antu anorwara anozwa manhenda akasiyana -siyana kuti apore anopuwe maphirizi.

Kubanze kwanemitombo dzakasiyana siyana, dzinorape muntu. Dzakadayi ngemitombo dzemadziso, munhu madziso ake akarwadza, kwanezvekudondedzera mumadziso kuti awane kupora. Hatichanetseki mazuvano nekusemutimati, nekuyise chini. Kwanemitombo dzomumadziso.

Mutombo ye mazuva ano yekurapa yeku sipureya muntu ukarwara uno kiriniwa wo siperiwa maronda akwe osipireyiwa opora ogezwa nge mutombo dzaka siyana siyana dzino shanda.

Pamutombo dzino dzinoshandiswa nemazera. Pane dzinoshandiswa nehwana hudodori huchabve mukubarwa, oshandiswa ana otamanda, ana ohamba kusvike kune antu akuru. Zvinodetsera kuti ana asapuwe mutombo unoarwadza kuakotodzazve mukurwara.

Kuzvibhehlera kwaane mitombo dzemukhuhlani dzakasiyanasiyana mukhuhlani wekukotsora ,wemumiro umwenaumwe une wawo unotidetsere kuti haiwonini tinokasire kupora atirambi teikotsora.

Mutombo womaphirizi wakakosha muzvibhedhlera kuti unobetsere kurape munhu ngekukasira eya mitombo dzezvinezvi dzemaphirizi dzinotibatsira mukati mwemwiri wedu. Tikaende kuzvibhedhlera zviya unobhuye zvaunozwa wopuwe maphirizi.

Mutombo yazvinopano inodetsera zvakanyanya kudarika yekudhaya. Kubvira pakatanga kugadzirwa mitombo yezvinezvi irimuzvibhedhlera inodziirire matenda akasiyana-siyana irikutishandira mukati mwe ndaraunda.

Mutombo wechirungu unotidetsere kuthi petinorwara paya unokasire kitirapa, wakauya zvakanaka , timobonga kune akaunze muthombo wechirungu wemazuwa anaa umbaari kutidetsera zvakanaka eya nemaphirizi akhona unorapa anthu nemukhuhlani dzakasiyana siyana.

Mukuhlane ,waane mitombo dzakasiyana siyana dzogadzirwa muzvibhedlera. Unobhuya kuti ndinonzwa mukuhlane wokukotsora here kana kuti besha, wopiwe mutombo wokunwa kana mapirisi, kana wemushango ,kana wechirungu.

Kuzwe chikosoro kune mitombo dzakasiyana-siyana ngekuti gotsorwa racho rinenge rakasiyana-siyana; rimweni rinenge rakaoma saka ukaende kuchibhedhlera unofanhe kutsanangura kuti mukhuhlane weuinawo wakadini kuti upuwe mutombo unoenderana nekurwara kweunonga waita kubatsirana nanadhokothera.

Mishonga dzechirungu, mitombo dzechirungu dzakatidetsera munharaunda ngekuti takukone kuzvirapa. Dzimweni tichidzitenga kuzvitoro, techizvirapa techipora ngekukasira .Dzinoshanda apapo apapo.

Mapirizi injira dzekurape mantenda ari mumwiri mwemuntu. Mantenda akadai ngemusoro, mundani, marenje, chingaa chiri nechiri hacho, mapirizi anotibatsira mumuganga medu ngekuti anobatsire kurapa, ukazwa musoro ukamwa pirizi rimwe, watopora.

Mapirizi injira yekurapa muntu urwere hwakasiyana siyana mumwiri zvakadai ngemusoro muntu ukazwa musoro unopuwa mapirizi mundani mapirizi yakasiyana siyana anorape matenda yakasiyana siyana.

Ngekurarama kwetinoita antu kune mitombo dzakasiyana siyana mutombo dzechiyungu mutombo dzechiantu umwe neumwe unoita kuti muntu upone dzinoshanda ngenjira dzakasiyana siyana mumwiiri mwemuntu.

Mutombo dzezvinezvi uno dzinotibetsera kurapa dzinokasira kushanda kwadzo mumwiri eya dzinenge dzakanasirwa kudhaya kusiyana nedzekudhaya dzekuti mwaienda mushango moguma motsvake gomboti renyu zvinezvi akuchina izvozvo kutoende kuchibhedhlera wopuwa mapirizi ako

Mutombo wechirungu kuwana adodori unobatsire kumwa unoiswe zvinotapira kuti ana adoko asahla mushonga zvinodetsere kuti ana akasire kupona uye futi ade mutombo wekurapwa ndiwo ungawa wechirwe chiri.

Tikaende kuzvibhedhlera teirwara tinopuwa mitombo akadai nemapirizi nemutombo wekumwa nemushonga wekuzora zvakasiyana siyana zvinotidetsere mukurarama kwedu muutenda hwunenge huri mumwiri wedu.

Mutombo dzemazuwa anaya dzinonasirwa dzinodetsera antu ane ntenda dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzinoiswe muzvibhodhlera dzimweni dzinoiswe muzvipepa zvechidetsera antu anorwara muzvibhedhlera

Mutombo wechiyungu unotidetsera kuti wakaongororwa ukanasirwa zvakanaka ukaiswe mwakanaka mwekuti unotora nekumwa nekuzvirapa unoshandisika nyore pasina kuti uchambida kunasira kuti uone kuti ngeiri nzvimbo yaunoshanda saka tinoubonga.

Mapirisi injira dzeku rapa ndidzo hutenda dzisinga rwadzi kuti mushonga dzimweni nge dzekuti tsvete panorwadza dzichi nonoke ku poresa hino pirizi unongomwa woto pona tinotenda vakauya ne mapirisi taku rapwe zvakanaka.

Muzvibhedhlera munoiswe mishonga, yekurapa antu anorwara. Inoiswe mubhothoro, muzvibhothoro zvinoite kuti zvioneke makhala, zvakachena zvioneke kuti ngeyakadai, kuti munhu weide kudetsere muntu.

Muzvibhedhlera mune mapilizi anopiwa antu anodzasire urwere wemuntu anozwe besha unopiwa mapilizi anoita kuti usapishe muviri anodzasira uhwere hwaunenge wechizwa kuti muviri usapisha nekuti utenda hwako hukasire kupora.

Mapirizi injira yekurapa ndiyo antu irinyore kurapa unongomwa pirizi dhokodheya unongokubhuyire unozwe chiinyi iwewe wobhuye kuti wototi ndinozwe soro wopiwa mapirizi anorapa soro

Mutombo dzekumwa dzinonasirwa dzakanakire kumwa kwetinoita tinokasire kupora tinooo dzirinyore kumwa chero uri pasina mvura unongotore chibhodhlera chako wondomwa tinobonga ngenjira dzakadaro techipina.

Mitombo chiro chakakosha mumuviri mwoumwe naumwe anorwara chinoite kuti muntu upore muntu ukasire kuzwa zvakanaka antu akagadzire mutombo akaita kuti tidetsereke.

Munthu ukasangana nematambudziko akawanda, amweni anomwa doro kuti kwai pfungwa dzedu dziende pamwepo. Asi doro harizi kunaka ngokuti ndxondo dzako dzinonge dzisikafungi zvakanaka, unonga weifunga kuti ukamwa zvinodhakisa ungazwe zvakanaka asi kumwa doro kwakashata. Unofanirwa kureketa nemadhokodheya akuonese ndxondo dzako dziwe pamwe.

Antu mumhatso anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera koningirwa koongkrorwe ntenda uri mwamuna nemukadzi wondoongororwa vobhiirwa ndidhokuta mantenda anenga ari mu Oreketerwa echidzifundiswa ngekuda kwentenda.

Muzvibhedhlera umu munana nyamukuta anotodetserawo ana mai kuti abare zvakanaka otora hwana huyana heoiswe mumabhodhlera kuti asane kudziiswa ana mai akona achambogwinya kuti awane kuhupa mukaka hukure zvakanaka.

Manesi nemadhokotera anotohamba eindo fundise antu ngenyaya yeurwere. Unyambori hwemadziso veifundisa antu, hurwere hwemukondombera veifundisana nyika nenyika, nharaunda nenharaunda kuti antu agare eiziya.

Anamai ane mimba akaende kuzvibhedhlera anoguma kuna ana mbuya nyamukuta, anoningira ngemimba dzavo, eiyaiye mwana mundani kuti unotambe zvakanaka ere, unofeme zvakanaka ere kuti vaone kudetserwa, kuti mwana abude zvakanaka obarwa zviyani.

Antu anoite mitombo dzakasiyana siyana dzekumba kusimbisa nyama kuti nyama dzawo dzione kuti dzakagwinya ere dzichirumba ngeamweni ,dzichihoreswa ngekuda kwekurumba Kona ukoko kunoita kuti antu adakarire mutambo.

Muzvikora munogadzirwe ndau yeana yekutambira ine mIdzuwerere, ine mutserendende vana vechitamba veidakara pachikora kuti ana ane kudakadzwa ngekupetuka kuchikora.

Mukati menharaunda mwetinogara mune njira dzakasiyana siyana dzeana dzekutamba dzekuedze howe dzekuende kodhuvha mumvura mumadhamu, murwizi ana eidhuvha munoite kuti ana ahambe akangwara ngwara.

Muzvikora nemuma kirichi ana adodori anodzidziswe kutamba, kuemba nekutamba zvinoite kuti vadakarire kupetuka kuchikora kana kudakarire kuite fundo ngekuone zvanenge eifundiswa.

Mumazvikora ana anotambe bhora, kana anorumba, akawa madhokodheya nemanesi anokase kudaidzrwa kuti aningire, akasire kurapwa nguwa ichiripo, vomubhandicha, uri murenje kana muoko. Zvinodetsere kuti nyama yemuntu ikasire kupora.

Muzvibhedhlera nemuzvikora maticha anofundise hwana echinyore pamabhodhi kuti huone, vechipe mufananidzo hwekuti pfungwa dzavo dzione zvakanaka vechifunde zvakanaka.

Muntu weirwara unoende kuchibhedhlera woguma wobhuire dhokotera zvounonga weizwa einyore pashi untenda hwako nemutombo wounafanira kuti ushandise mumwiri mwako. Wechinase kureketa naye, ena eizwisisawo zvounenge uchimubhuira.

Madhokoteya nemanesi anokurudzirwe kuti ngaazvihlongedze kuti asabatwa ngezvinhenda zvinenge zviine arwere anenge vari muzvibhehleya saka anokurudzirwe kuti ngaazvinhlogendze zvakdai ngekuvhara bvudzi nemiromo dzawo nenyara kuti asaone kubatwa ngezvinhenda zva...

Ukarwara kana uka kuvara unkava murenje ungave mwiri unotenderwa kuenda kuchi bhehlera woonekwa ndana dhokotera woiswe pamwuchini dzino rape ndenda yaunonge unayo nyangwe uri murenje unenge weirwadza unoiswe pamuchini panoita kuti ukasire kupora.

Antu tine zvirwere zvakasiyana siyana mumwiri mwedu zvakatodzana ne nzeye madziso dhokota unotoenda kwa dhokotera unoguma otirapa woningira nemu chini dzawo kuti dambudziko nderenyi kuti aone kutirapa madziso dhokotera.

Dhokodhera munhu wakakosha muchipatara unoite mishando dzakasiyana siyana kuningire mitombo yekurapa ndiyo antu. Kuningire mishini dzingaa dzekubarisa antu mukati mwechibhedhlera mwo.

Madhokotera anorape antu muzvibhedhlera anorwara ngemandenda akasiyana-siyana. Zvibhedhlera zvinokurudzirwa nemadhokotera kuti munhu akarwara, aendeswe kuchipatara, kuchibhedhlera arapirwe kwona ikweyo, zvinodetsere kuti akasire kupora.

Madhokodhera akapedza kunasire mitombo zviya ano uningira kuti unoshanda here vachi ongorora ngemadziso avo kuone kuti hayi onini ndizvo heree zvaanenge aita kuitira kuti zvidetsere antu aone kupona.

MaNesi anofundiswa kurapa anthu aungaambi ekotanga kurapa munthu usizi kufundiswa zvinodetsera izvo kunyangwe varapwi vaone kupora. Vafundiswa, MuNesi ukafundiswa ngoumweni wake Dhokodhera unobva wakona.

Dhokotera vemaziso vemadziso unonase kuningira muntu kumuradzike pashi vonase kuningira mumadziso mwavakavheneka kuone dambudziko. Kuti asaite onini pazamu kuti arape muntu.

Muzvibhedhlera mutori nendau inongwarirwa mitombo dzakasiyana siyana mitando zviya ukarwara unotondopuwa mutombo unoenderana neundenda waunenge unao mitombo idzi dzinotongwaririrwao kuzvionini zvakasiyana siyana kuitira kuti zvisazonesa pane anodetsera.

Kune zvitoro zvinotengeswe mitombo weitohamba mupato munotoona zvikwangwari zvinotokhombidze kuti pamberipo apo pane chitoro chinotengeswe mitombo dzinorape mandenda eanhu akasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvitoriwo nemovha yazvo inodai kuende kotore mitombo kuretu yechiise muzvitoromo kuti antu anenge asingakwanisi kugume kuzvibhedhlera zviyani vaonewo kutengawo padhuze. Vanonge vatame mitombo kuchibhedhlera votenge umona muchitoromo kudetsera vanorwara.

Kune zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinotengeswa kunyangwe muroad, unotoguma wotobhuya mutombo wounoda wototenga unganyambo gume kuzvibhedhlera vakati avana mutombo wakadai vanotokubhuira kuti kune zvitoro enda wootenga kwena ikweyo.

Muzvibhehlera nemumakanyi muzvitoro mune ndau inotengeserwe mishonga. Kuzvibhedhlera kune ndau inongwarirwe mushonga kuti ukapedze kurapwa anoti enda ootora kufamasi kunongwarirwa mitombo dzakasiyana.

Muzvibhedhlera mune ndau dzinongwaririrwa mitombo mapirizi, yamitombo dzekumwa nedzinotengeswa mufamasi inotengeswa mitombo inodetsera antu mundaraunda kuti kunyambotama mutombo waunonga waona unoenda kotenga kufamasi.

Kuzvibhedhlera kunochengetwe mutombo dzakasiyana siyana dzakadai ngemapirizi mutombo wekumwa wechikosoro wekukuhlaniukakotsora unopuwe mutombo wekumwa nemapirizi ekunyaradze marwadzo.

Mubhedlera ,munendau dzinochengeterwa mitombo ,dzinongwarirwe kuti kuti unenge wazwa zvintenda zvako dhogodhera akakurapa unendekwe kotore mitombo yako, kana kuti muntaraunda kune kunotengeswa zvemutombo kunozi kufamasi. Kunodetsere kuti kunyange wakakume kuchibhedlera kusina unoende ikweyo.

Kumafamasi kunotengeswa zveshe, usiri mutombo wegapi. Kana muntu ukakuvare murenje anotengese zvinopfekwe murenje zviyani. Zvinodayi ngekuti ukakuvare mushana, anotengesazve nemutombo dzekuti unozora kuti makodo ake emurakati arapike.

Muzvitoro nemuzvibhedhlera, munochenge mundau inochengeterwe misho mitombo. Ndau inochengeterwe mitombo kuti murwere umwe naumwe, unonga arwara, kune kwaanoenda kopuwe maphirizi akwe, kunotorawo dhokoteeya kuti akaone kuti muntu, une chirwere chakadini anoende kotora kwona kwedzinorongedzerwa kuno.....

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotidetsera muntaraunda kuti kana ukatame muntu kuchibhedhlera unobva waenda kuzvitoro wozvitengera mutombo wako zvinodetsera vantu vemu muntaraunda uye nekuti zvimwe bhedhlera zvinovharwa unosvika konaa iyoyo wototenga.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munotengeswa mutombo dzakakasiya siyana zvinoita kuti antu anorwara akatama mitombo kuzvibhedhlera anoenda wo kunotenga muzvitoro zviri pabanze umwe naumwe ngemare yaunonga uyinayo zvichidetsera vano rwara.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinotibetsere kuti tikabve kuzvibhedhlera zviyani tikatame mutombo tozwe ndani voningire kuzvitoro tosvika toitenga. Muntu votopora zviro zvotohambe zvakanaka munyama dzako dzakatopora muntu.

Zvitoro zvemutombo zvinotibetsera kutenga mitombo tikamwe mitombo kuzvibhedhlera kuzvikiriniki togume ikweyo tozi mutombo wamunode panapa apana dai zvaya zvisiriyo pii andu taitambura tainetseka ngokutsvake mutombo tisingadzioni asi pakazoite zvitoro takubetseraka.

Muzvibhehlera kune kunopuwe mutombo, kune kunorapirwa antu, kune kunozi kuzvikiriniki. Ukaguma kona ikweyo ukarapwa vanokuti hah mutombo yakati taitama endai mooningire kuzvitoro. Kune zvitoro zvinotengesazve mitombo. Zvinodetsere muntaraunda kuti antu asaneseka kana warwara zviya ukanyambotama unondotenge ikwe...

Mumadhorobha mune zvitoro zvinotengeswe mitombo mitombo inorapa antu kana orwara yakadayi ngeyezvimapirizi yekumwa kana wazwe mukuhlana kana ukazwe muntani ariyo zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana.

Kune ndau dzinotengeserwe mitombo nekudai ngekuti umwe naumwe unenge wechirwara uri kuretu nechibhedhleya uri kuretu ngenyaya yekuti kwaunenge waende korapiwa waguma kweizi akune mitombo unoende kotenge kuzvitoro zvona izvozvo zvinowanika nguwa dzeshe zvinogare zvakavhurwa kuitira kudetsera anorwara.

Zvitoro zvinotengeswa mishonga mitombo yokurapa antu zvinotidetsera muntaraunda kuti hayi andu anenge eyirwara anenge atama mutombo unenge wamudetsera kuzvibhedhlera anoenda kundotenga kuzvitoro zvinotengesa mutombo okasire kupona.

Muchovha dzemotokari dzinotora antu ane zvirwere anorwara kuaendesa kuchibhehlera zvinodetsera antu entaraunda anenge arwara kuti atorwe aendwe navo kuchibhehleya. Muchovha uripo zviro zvinesi zvinohamba zvakanaka.

Zvitoro zvekubanze zvinotengese mutombo, pane movha dzawo dzinotora antu anorwara nemutombo vechiende koise kuchitoro, kuitire kurapa anhu. Zvinobetsere munharaunda kuti anhu anorwara aone kukasire kubatsirika.

Zvitoro zvinotengeswe mutombo wekurapa ndiwo nthenda dzakasiyanasiyana uno dzinowanikwe mumathaundi, kuzvitoro kwakasiyanasiyana dzinotidetsera zviyani kuti tikatame muthombo unodetsera kubhibhedhlera tinoende khona kuzvitoroyo kootenga wotopona.

Ukarapwa pachibhedhlera vanokubhuira kuti enda wopuwa mutombo mwaunorapirwa kana mutombo musina kune ndau imweni inozi famasi younoenda kopuwa mutombo kuti urapwe yatamika mukamuri yamunenge muri.

Zvikora zvinofundisirwa antu kuti azoone mishando dzekushanda dzekupedzisira. Kuti muntu aone kushanda vapedze kubva kupuraimari voende kusekondari vozoende kuyunivesiti kuvhasiti ee.

Kune zvitoro zvinotengeswe mishonga yekurapwa ndiyo antu kana usina kuende kuzvibhedhlera zviya, kune zvitoro zvinotengeswe zvona izvozvo. Zvimaphirizi, mishonga yekumwa kuti antu apone.

Mutombo dzemazuwa ano dzinonasirwa dzeitengeswa muzvitoro zvinotengeserwe mitombo dzinorapa antu zvinodetsere kuti kunyangwe muri kuretu nechibhedhlera, munondotenga nemare dzenyu. Zvimwe zvibhedhlera hazvina mushonga unowanike kuzvitoro zvinogadzire mitombo.

Mapirizi eku rapwa ndiwo muntu warwara muntu uka rwara zviyana uno ende ku chibhedhleya woguma wopuwa mapirizi unozwe musoro ere unozwe mundani asi muntu unopuwe mapilizi kuti uzwe zvakanaka.

Kunezvitoro zvinotengeswe mutombo, maphirizi, mutombo wokumwa, eya, kumwe kuzvibhedhlera akuna, unozi ndoningira kuzvitoro zvezvozvo, unodetsereka ngekukasira, nokuti adzishi dzeshe mutombo dzinowanikwe kuzvibhedhlera.

Madhogodhera nemanesi anotohambe nharaunda nenharaunda echibhuira antu nekufundisa nekutozvipira kuti regai tohamba timbuire antu ngenhenda dzinohamba. Nekuti antu agara akazvihlongedza kunyangwe antu asati apinda kuti anobata mukondombera madhogodheya anotohamba eifundisa antu munharaunda kudetsera antu.

Madhokodhera anohamba munharaunda eifundisa achise matende awo echifundise nekurapa anhu anorwara anenge ari kunyika dzakasiyanasiyana dziri mukati mwenharaunda dzisingagumi motokari ari kuretu nezvibhehlera.

Madhokotera anambuya utsanana anohamba echifundisa anhu ndizvowo ndenda kana zveutsanana mukati menharaunda nokuda kwe urerwere unenge wahamba mu antu saka anokurudzirwa kuhamba eifundisa antu.

Vana vadodori muzvibhehlera, kuzvikora vanofundiswa utsanana vechihamba neantu anenge echiita nezveutsanana echifundisawo antu emumuganga kuti azvibate zvakanaka asabatwa ngeunhenta hwakawanda echizvingwarira neutano hwavo.

Antu anoona ngezveutsanana , anoona ngezveutano hweantu anohamba Ndau imwe ngeimwe echidzidzisa antu ngezveutano neutsanana kuitira kuti antu asabatwe ngeundenda wakawanda ,antu akasire kuzvidzivirira .

Madhokotera nana mbuya utsanana anohamba nharaunda echifundisa anhu ngezveutsanana , eirapa ana akatodzana neawo anogara kuretu ngezvibhedhlera kumanharaunda kune anhu anogara kuretu nezvibhedhlera echibaise ana majekiseni vana vasizi kuchengetedzwa kuti apore zvinodetsere kuti hwana hweshe hunonga hurimuganga hupone.

Panguwa yemarariya antu anofundiswa kungwarira hutano kuti asarumwa nemararia zvakafanana nekufafaizeya mumbatso nekushandisa mamosikito neti ayaya mambure asabatwa kuti antu asarumwa.

Muntharaunda tinofundiswa ngeutsanana. Tikabve kuchimbuzi togeze nyara, tikachingamidza chingamidza anthu ngenyara dzedu, togeze nyara, nekuzore mutombo unoite kubvise zvirumwa rumwa zvinobude mukati mwenyama dzedu, nekubatana neanthu kwetinenga teiita.

Kuhamba kweantu eutsanana muntaraunda echifundisa ngezvirwere zvinonga zveihamba ngendenda inenge yahamaba panguva. Zvakafanana kune nguva yemarariya iya, antu anohamba echifundisa antu kuti ngatigare zvibanze zvedu zvakachena, eya echihamba echitironzera. Zvinoita kuti nesu antu emuntaraunda tigare takaziya kuti kune ndenda yakadaro.

Kufundiswa ngezveutenda hunohamba muntaraunda, zvinoite kuti antu emuntaraunda agare akaziya ntenda huri munharaunda ,nekuidziirira kuti hunodzingwa sei, antu anopora sei, hunobatwa sei, kuti antu asarwara.

Kuhamba kwemadhokotera ngemanesi muntaraunda eifundisa natu ngezveutano neutsanana zvinodetsera antu entaraunda kuti aziye utano tsanana nekurapiwe ndenda dzinonese mumwiri nekugara eiziya hutenda hunohamba.

Kuhamba nekufundisa ngenyaya dzeutano, dzinoite kuti anhu tigare takaziya utano hurimwo munharaunda, utano zvehwakanakira mumuthu, mumwiri memunthu kuti munthu ngaachengetedze utano hwake mumwiri wake.

Njira dzeshe dzatinohamba, kunjira kweshe kwatinoenda tinohlangana nezvikwangwari zvinotikombedze kuti pamberi apo pane chibhehlera, pamberi apo pane chikora, kuitire kuti tidetsereke pane zvatinoda zviya. Zvikwangwari chiro chinotidetsera pakuhamba.

Vantu veutano nemadhokorera nemanesi anoenda koodzidzise antu emuntaraunda echiafundisa ngezveutano echiihamba muzo ngemuzi nharaunda imwe naimwe eifundisa ngezveutano zvinodetsera kuti ndau dzingare dzine utano.

Muntaraunda kana muzvibhehlera mune antu anozvipira kudetsere antu anorwara kuenda kodetsera kuti ndodetsera antu anorwara muntaraunda echiyafundisa mayererano nezveutano wemwiri dzavo.

Anhu anohamba eifundisa anhu ngezveutano, ngezveutsanana, ngezveuuurwere untenda, hunenga hwahamba muntharaunda, vanotidetsera kuti tigare teiziya, tigare teingwarire utano, tigare teiite zvakati hwee muntharaunda mwedu, saka antu anotidetsera.

Ana anofundiswa kuvhare muromo kana wechizwa gotsorwa zviya amweni asina , wovhare muromo wako weikotsora kotsora kuitire kuti usanooa amweni anenge asina, zvakadaro zvinofundiswa kuzvikora kana kufundiswa kuzvibhedhlera kuti anhu agare akavhara miromo asapanane zvindenda.

Muzvibhedhlera munogadzirwe mitombo dzakasiyana siyana dzinoshande zvakasiyana nedzingenda zvakasiyana siyana zvakadai ngeshura matongo zvirwere zvekudai kupanana ngemanthi zvinodetsere kuti urwere zviite zvakanaka.

Muantu, mukati mweantu, kuti nyama dzenyu nemwiiri dzenyu dzigare dzakagwinya munotenderwa kuhamba kupinda mumashango, kuhambawo kuendawo koogara nayo kana kuendawo kumafuramhepo, mweigarawo kona ikweyo kuitira kuti izvoni pfungwa dzenyu dzipindwe ngemututu.

Kuzvibhedhlera mazuwa ano kwaane ma anopuwe mutombo anobaiwa kututsirwe ngazi nekurapwe hwana hwawo hwaanenge abara kuite kuti paanopetuke kumhatso aone kukasire kugwinya nekupora.

Manesi nemadhogodheya nanambuya utsanana, anodzidza kuti ahambe eifundisa antu. Atori nemihlongano dzavo dzaanofundisana, anozoendazve kofundisa antu mumuganga, pachezvao iwo ambotanga kufundisana.

Antu ano fundire kurapa ano fundire hu dhokotera ano hambiswe mundau dzaka siyana siyana muno kombidzwa antu anorwara ayi fundiswa kurapa antu zvichi enderana nge dhenda imwe na imwe ne ndaraunda imwe na imwe kuona kuti akukona ere kuita mushando wawo.

Madhokodheya manesi anotenderwa kuhamba achifundisa ngezveutsanana ngezveutano muntaraunda dzakasiyana siyana zvinodetsere kuti ntaraunda dzakasiyana siyana dzigare dzeiziye ngezveutano nezventenda dzinohamba nyika ino kuti dzinorapwa sei dzinohamba sei.

Antu eana sikana anofanirwa kufundiswa kuzvishambidza kuzvichenesa ava kuma zuwa avo vanofaniswa kuzvifundiswa asati atanga kuite mazuva kuti angwarire utano kuti akone kuzviti anochena zvkadini.

Kukaita zvirwere zviya andu anokuridzirwa kuhamba ebhuira vamweni kuti afunde maererano nezvirwere kuti anttu achengetedze utano wawo antu mumwiri dzavo.

Kune antu anorwara ngezvirwere zvembeta makumbo , anezvigwadara amweni asingatokoni kuhamba asingakoni kureketa , amweni akaite tsaona akagurwe mirenje ane zvituru zvaanogara zvinohamba zvinosundiwa kuite kuti aone kudetsereka kuhamba nharaunda.

Antu kuchengetedze muiri wedu kuti ugare wakagwinya tinofanirwe kuvhoxa-vhoxa, kurumba-rumba kuti tigare takagwinya mundaramo, mumwiri dzedu nemunyama dzedu, nemakodo anofane kutwasurwa.

Kurumba, kuzvitatamura kunoite kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya dzisingabatwi ngezvitenda maningi tisingachaiwi nehana maningi nekukasira kuremba. Saka tinokurudzirwa kuti tirambe teizvivhuxa vhuxa nyama dzedu dzeithakazeke teirumba rumba.

Mundu ukarapwa wakwara dhokodheya unoningira kuona kuti haana maokodo aguka here eyiningira mumaoko vechimuhloya hloya mweshe mwumakodo umu emukati vechibvunza kuti ranaka here godo.

Mukurapwa kweantu kune njira dzakawanda dzinodetsera antu anorapwa unotambudzika mundxondo dzakwe unoendwe naye koreketwa naye ngemadhokuta ane ruzivo zviro izvi zvinobatsira kuti antu apone zvakanaka.

Mumibatanidza dzemadhokotera nemanesi anofundisana nekuhambirana nekuonesana nezveunhenda nekufundisa antu anorwara kudetsere ntaraunda neantu kuti antu aone kugara echiziya muntenda kuti ndaramo yawo igare zvakanaka.

Muzvibhedhlera mune michini, majekiseni nemitombo nemitombo inobatsire arwere kurapa kuningire kuti akakwira ere kupisha kwemiri, kuningire kuti ngazi yawo yakashata ere kana yakakwira zvakadini. Kuningire kuti hana yawo inochaye zvakadini.

Muchini dzemuzvibhedhlera dzinoningire hana yemuntu nekuyayeya nokuona zvipimo zvacho kuti uri kuhambe zvakadini ngokuda kwokuningira kwaanenge aita oisa muchini mwouri zvobudisa woningirwa kuone kuti zvri kuhambe zvakadini.

Muzvibhedhlera mwane michini dzekuongorora ngazi veitooneka kuti apo pakaite kunga pachivhitivhiti. Chinona onini yako ngazi yako zvayakaita nehuntenda hwako hwaunenge uri kuti urapike ngekukasira..

Muzvibhedlera munoshandiswe michini yakasiyana siyana. Imweni inochajiswa ,inowone makodo nengazi zvemukati memuntu, inoningira hutano wemuntu kubvire mungxondo ,mumusoro memuntu, kudzaka mumurenje nemungazi nemundani. Zveshe zvinowoneka muzvibhadhara. Zvino detsera madhokodheya zviite nyore kurapa antu.

Zvibhedhlera zvemazuwa ano zvaane michini inoshande kuongorora unthu ane nthenda dzakasiyanasiyana zveikhomba unthenda hwemunthu panorwara, paanozwa zvinetibatsire kuti anthu ane nthenda dzakasiyanasiyana dzinokasire kurapika kubudikidza ngekuona kunonga kwaite michini.

Kwaane nemuchini dzinodetsera kuona andu ane ngezvirwere zvengazi inokwira kuenda padera. Zvino mundu unotoningirwa pona apapo otoonekwa okasira kudetsererwa ngekuda kwemuchini dzaayo dzemazvinono.

Kundau imwenaimwe kune ndau dzinosvikire ndege dzinounze mitombo dzinoite kuti antu aone kurapiwa muzvibhedhlera. Zvinounzwa nemandege dzechibve kuretu, panongwaririrwe antu anobve kuretu nemitombo.

Muzvibhedhlerazve mwane dzimweni michini dzinokombidze antu kunokasire kureketa ngemuntu urikuretu mwakaningirana zvakubatsire kuzwisisana kubetsera kuti antu ozwisisana akaningirana weitsanangure dambudziko rako.

Muzvibhehlera muna antu anorwara zvakadarikidza zvinenge zvakorerwa zvinode nekukasirirwa. Kunooneke ndege inotwara antu akadorowo kuenda kuzvibhehlera zvikuru kuti oodetserwa ngekukasira.

Mutombo wepashichigare waishandiswa ndiana mbuya edu kudhaya veitirapa nhenda dzakasiyana siyana, veinde mushango vefundisana kuti uyu mutombo unorape chakati uyu mutombo unorape chakati. Saka tinotenda maningi.

Mitombo dzepashichigare dzaidzidziswe anthu ngeakuru edu dzataidzidziswa kutsvaga dzogadzirwa dzorape anthu. Parizvino anthu aakuzvitorera ega mushango ogadzira mapilizi echiyungu echifunda echidetsera anorwara.

Mutombo dzepashichigare dzaishandiswa ngaantu akuru. Aitohambe mushango, eitofundisa anhu, aitoonesa anhu, dzeitotorwa, dzeinasirwa. Tinobonga mazuvano, kwane mitombo dzemazuva ano dzinorapa, dzichibudikidza kubvire kune yekudhayawo.

mitombo dzepashi chigare dzekudhaya dzaitibetsere kurapa madziso, mirenje, kutova, kumwa. Dzaitibetsera antu achinotora ana mbuya edu ekudhaya echitibetsera nekunga tisati taziye kuenda kuzvibhedhlera. Nekuzvibhedhlera mazuva ano dzinotoshandiswa ngenjira yakanaka.

Mutombo wemushango wechinyakare waitidetsera kurapa ndenda dzakasiyana siyana dzatairwara kuipinzira kurapa ngekukasira taipora.

Mitombo dzechinyakare dzekudhaya dzaidetsera muzvindenda zvakasiyana siyana antu anokona mushandisirwo wadzo ngokuti dzinosanganiswa dzakadai dzakadai kuti muntu upore antu otoenda kutora mushango usingashandisi mare kana chini kwaive kuzvihambira.

Mutombo dzepasichigare dzemiti dzemushango ,dzembiti dziaitidetsera kudhaya. Dzaichwanywa chwanywa kusati kwanemapirizi zantu akuru aipinde mushango. Dzaitidetsere kurapa .Nanyamushi dziriyo dzinongotidetsera nanyamushi.

Mitombo yechinyakare inotodetsera kurapa mandenda anodai kutinesa mukati mwemwiri wedu ,unotidetsera kuti kana usina mare , kana urikuretu ngachibhedhlera , kana mutombo wekuchibhedhlera waramba kuporesa antu anoende kotora mutombo wechinyakare inorapa.

Kudhaya kwaiya nemushonga dzemushango dzembuti dzemushango dzaitibetsere kutirapa mundani kurapa zvirwere zveshe hunhenda hweshe hunonga huri munyama mwedu. Asi pakazouyavo chiyungu kwanevo maphirizi anotibetseravo kuti anotibetsera kurapa ungaa unozwei, maphirizi anorapa.

Mutombo dzepashichigare dzaitidersera kuti taikasire kupora taienda mushango tosvika totsa dzimweni teiite ekukumha tochwanga chwanya kunyangwe ukazwe chiini taishandise mitombo dzemushango asi zvinezvi mitombo dzechiyungu dzakazouya.

Mitombo dzekudhaya dzaitidetsera kurapa ngaa wakaita mapundu zvinezvi dzakunasirwa dzoite woite wekuzora ganda rako kuti ritsvedzerere muhope musaite mapundu dziri kuti batsira mune zvakawanda nekuti dzakunasirwa zvakanaka.

Kudhaya kwaiya nemitombo dzainasirwa dzekushamba musoro nekuti bvudzi redu rikure anode kurukwa zviya einasire soro ,anoite kuti bvudzi ravo risaite tsvina kushambidzika kuti rinatse kuchena kwemene veishandisa mishonga yekudhaya yakanatsirwa nemichini dzikabude zvakanaka.

Mitombo dzechinyakare dzaiti dzikapedze kugadzirwa dzaibuditse mutombo unotorapa wekuzora wekumwa wekuita zvekupakira ngekudini dzese dzaishanda kurepa anthu.

Mutombo dzekudhaya dzonasirwa dzorapa antu ngenjira yakanaka kudai ngekuzora weizora muromo kuti uwe zvakanaka nekuzora mwiri wako.

Mutombo dzepashichigare dzekudhaya dzinonasirwa, dzechinasirwe kuti dzirape antu anorwara. Zvingaa muntu unozwe muboko, unozwe mushana wako, nehuro, nehuro yacho kukwidza yakadaro. Zvinorapwa ngemutombo dzechinyakare dzakagadzirwa ngeantu azvinezvi, kuti dzidetsere antu anorwara.

Mutombo dzechinyakare dzava kutidetsera zvineizvi ngenyaya yechiyungu chakauya kuti antu adzinasire kugadzire mafuta ekuzora anorapa maganda edu zvogadzira zve zvakasiyana siyana mitombo yemafziso zveidai kugadzirwa nemitombo yakare dzataidai kukombidzwa neasharukwa edu.

Mitombo dzekudhaya dzaitidetsera kurapa antu asina mare dzekuenda kuzvipatara zvibhedhlera inga zvisati zvaayo antu eirapwa ngemitombo dzemushango nanyamashi uno antu anorapwa ndidzo dzinotibetsera mukati mwemwiri wedu.

Mitombo yechivantu inotibetsera kurapa mandenda akasiyana siyana amweni asingakoni kurapwa ngemutombo yechingezi yemazuva anaya, akatodzana kudai ngemagwamarara ayani ezvimweni saka mitombo yechivantu inorapa.

Mukurapa mwaane njira dzakawanda dzekurapa apange nemitombo dzemushango nezvimbuti zvemushango zvinotodetsere kana usina mare unoende mumushango ukaite maronda wochwanya chwanya woise pamaronda ako wopona kana usina mare yekuee ke yekuende kuchibhedhlera.

Wutenda umwe nawumwe une mutombo wawo wokurapa denda rimwe narimwe rinogare mumwiri momuntu. Madhokodhera anogadzira mushonga, mutombo wokurape wurwere wunonga wuri mumwiri momuntu.

Mitombo dzemushango mitombo dzataipona ndidzokudhaya dzechitidetsera .Nemazuaano dzinongotidetsera zvakadaro, dzaakunasirwa zvosanganiswa dzekudhaya nedzazvinopano uno zvogadzirwa zvobudise chiro kwacho.

Mutombo dzekudhaya anthu asaingodzitore mushango kurapa ndidzo anthu, dzaitotorwa munthu unode kurapwa otoenda kune unoziya ngezvemutombodzo votofundisana kuti uyu unorapwa ngechakati uyu unorapwa chakati mukati memwiri wemuntu.

Mutombo dze kudhaya dzaiti detsera kurapa mwiri dzedu dzinonga dzidzo dzakazo torwa nge antu ema zuva ano kudzi nasira kudzi sanganisa nge mushini wawo dzo budise umweni mutombo wakanaka unorapa anhu.

Tinoone mushonga yazvinezvi uno, mutombo yazvinezvi uno kubve kumitombo dzekudhaya ndidzodzonasirwa ngemuchina dzezvino panono dzonasirwa dzobudisa mutombo yazvinezvi asi mutombo dzekudhaya ndidzo dzichingori kutibetsera nanyamushi.

Mutombo dzekudhaya dzaitirapa muzvintenda zvakasiyana siyana zvakadai ngegavakava. Rinoti batsira kutibatsira ganda redu, kurwara nemapundu kana kushoshonwa kuya rinorapa zvakawanda.

Munyemba unorape ndenda dzakasiyana siyana mukati menyama dzemundu umweni unoita ekubikwa wozwi irlayi zvairape vandu kudhaya mutombo dzaishandiswa nevandu vechinyakare vechirapana unene uchirwara usina mare yekotenga mutombo kana kuenda kuzvibhehlera.

Kudhaya antu aifundiswa kurapa nemutombo dzemushango vechifundiswa kuti, uyu mutombo unorape chakati, uyu mutombo zvinoite kuti antu asazope muntu mutombo unouraya muntu varwara zviya-zviya. Antu aifundiswa umwe naumwe.

Mitombo dzechinyakare dzaitorwa dzogadzirwa kuti dzibudise mutombo unorape muntu. Kunotwiva muzvituri padai ngematimati eya zvechigadzire kuti mundenda hwako muntu zvosanganiswa mune zvakanaka.

Akuru ekudhaya atitsvagire mutombo, zvinezvi uno anhu otore mutombo dziya odzigadzira nemuchini dzaayo mazuvano dzechitirape zvakanaka dzinodetsera kurapa ntenda dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya takaisiirwa ngaakuru edu ahamba echiningira umwe neumwe muti unorapa einingira eizvirapa ndidzo zvinezvi madhokodhera akuhamba achigadzira mutombo kuti tioneo kugone kuushandisa.

Mutombo dzekudhaya dzaitohambirwe mushango vantu veitesta umwe ngaumwe kuti inorapa nekudetsera ere , echifundisana kuti aukuwadzi antu ere inorapa ere mandenda anonga aine antu munyama dzawo.

Mutombo dzekudhaya mazuwa ano dzotorwa dzoongororwa dzonasiriswe mutombo inorapa antu muzvibhedhlera dzonasirwa kuti dzishande zvakanaka zviri nyore zvakasiyana nemushandisiro wataiita kudhaya tinobonga mushini dzemazuwa ano.

Mitombo dzechinyakare dzinotidetsere kurape nhenda dzakasiyanasiyana dzechinasirwa ngemuntu unonga eiziya dzechifundiswe muntu kuti aziye kurapa kwedzinoita munyama mwemunhu kusiri kungotora mutinje.

Mutombo yechinyakare aitofundiswaa anhu kut antu atoziyaa kuti uyu unoshanda zvakati, hausaambe ekotora ngekuti waizotora umweni muti unouraya, unokuwadze muntu, saka antu aitofundiswaa kuti muntu uone kukone kuushandisaa.

Kudhara antu aifundiswa mutombo, aihambiwa nawo mushango eikombedzwe mumbuti umwe neumwe kuda nekurapa kwawo kuti mumbuti wakati unorape zvakati uyu wakati unorape zvakati zvaiita kuti vantu vadzidze kurapa nenzira yona iyoyo.

Mutombo dzemushango dzaitibatsira kudhaya nazvino pano unowu tichingori kudzishandisa asi anhu asharukwa edu aitopona ndidzo mutombo dzemushango dzekudhaya dzechirapa ndidzo.

Kune mutombo dzinorapa dzekudhaya, dzisiri dzazvinoizvi dzakatodzana neguku. Dzinorapa muntu ukazwe chirwere chengazi zviya kukwira kwayo. Antu unokurudzirwe kurudzirwa kuti urye guku. Guku remushango, neumweni muti dzakasiyana-siyana dzinorapa, dzinobetsera antu munyama dzavo.

Mutombo dzechinyakare dzemushango dzaidetsere kurapa dziri mushangomwo, kune anokona kudzitora odzikumanidza. Umweni unorapa wega, unotswanywa, unomwiwa, unoiswe pamurenje umozwinywi zvadetsera ntenda dzakasiyana dzekudhaya.

Munjira dzedu dzekuzvirapa dzimweni tinozvirapa nemashakani emushango. Tinozvirapa nemuti dzemushango vakadai uchizwa madziso, uchizwe mazino ,kune mutombo vemushango unoita kuti usa usina mari zviya ,unokwanise kupora ndiwo.

Madhokotera anogadzira mutombo wokurapa anotanga aunasira ouise muzvibhodhlera ouningira kuti inoshanda ere . Eya zvinotidetsere kuti utano hwedu hugare hwakanaka.

Munyika mwedu muno mwakati komberedza mune mitombo mune miti, mabundo inogadzira mitombo inorapa antu kana muntu varwara zviyani. Yakatodzana nezvibaya mahure nezvimweni tsetso dzinogadzire mutombo.